Stadard Bank olyo ehangano lyomoNamibia ndyono li li onga ompungulilo yiimaliwa yetu. Ehangano ndika oli na iitayi yi ihanena noshilongo ashihe nolya simana molwashoka, kakele kokupungula oshimaliwa ohali gandja omakwatho ogendji ga gwedhwa po mwa kwatelwa okukwathela aanasikola mboka ye li kiiputudhilo yopombanda niipumbiwalongo.

Oshimaliwa shefo oshaningwa moshikoti mbapila nenge mekota lyomuti na oshi li molupe lyo lee. Oshasimana molwashoka ohashi longithwa okufuta oondjambi dha niilonga, okulanda iipumbiwa yesiku kehe, okufuta omanongelo, okulanda iimuna nosho tu.

Oshimaliwa shefo oshaningwa moshikoti mbaapila nenge mekota lyomuti noshili molupe lwoo L. Osha simana molwaashono ohashi longithwa oku futa oondjambi dhaaniilonga, oku landa iipumbiwa yesiku kehe, oku futa omanongelo noku landa iimuna.

Ehala lyomalandithilo olyo etungo nenge ehalandjandja mpoka aanangeshefa haya kala ya leka nenge ya tula iilandithomwa yawo. Olya simana molwaashoka aantu omo ha yeya kehe esiku opo ya lande uushike pendjewo wawo niipumbiwa yilwe.

Ehala lyomalandithilo olyo etungo nenge ehalandjandja moka aanangeshefa haa kala ya leka nenge ya tula koolaka iilandithomwa yawo. Olya simana oshoka aantu omo haye ya kehe esiku, opo ya lande uushikependjewo wawo niipumbiwa yilwe.

Oshimaliwa osha ningwa moshinkoti mbaapila nenge mekota lyomuti noshili molupe lwoole. Osha simana molwaashono ohashi longithwa oku futa oondjambi dhaaniilonga, oku landa iipumbiwa yesiku kehe, oku futa omanongelo noku landa iimuna.

Nedbank oyo ehangano lyokupungula iimaliwa yetu, mbyoka twa longa nuudhiginini. Oli li miitopolwa ayihe yoshilongo. Kakele komayakulo ngono hali gandja, ohali gandja wo omakunkililo moshigwana omolwa ookalyamupombo mboka inaya hala oku ilongela iimaliwa pauyuuki.

Ehala lyomalandithilo olyo etungo nenge ehalandjandja mpoka aanangeshefa haya kala ya leka nenge ya tula koolaka iilandithomwa yawo. Olya simana, molwashoka aantu omo haye ya kehe esiku opo ya lande uushikependjewo wawo niipumbiiwa yilwe.

Ehala lyomalandithilo olyo etungo nenge ehalandjandja mpoka aanangeshefa haya kala ya leka nenge ya tula koolaka iilandithomwa yawo. Olya simana molwashoka aantu omo haye ya kehe esiku, opo ya lande uushikependjewo wawo niipumbiwa yilwe.

Oshimaliwa shino osha ningwa moshikoti mbapila nenge mekota lyomuti noshili molupe lwo L osha simana molwaashono molwashono ohashi longithwa okufuta oondjambi dhaaniilonga okulanda iipumbiwa yesikukehe ,okufuta omanongelo nokulanda iimuna.

Oshimaliwa shofo osha ningwa moshikoti mbapila nenge mekota lyomuti. Noshili molupe lwone. Osha simana molwashino ohashi longithwa oku futa oondjambi dhaaniilonga. Oku landa iipumbiwa yesiku kehe , oku futa omanongelo noku landa iimuna.

ONedBank oyo ehangano ndoka hatu pungulitha iimaliwa yetu ndjoka twalonga nuudhiginini. Olili miitopolwa ayihe yoshilongo. Kakele komaakulo ngoka hali gandja ohali gandja wo omankunkililo moshigwana omolwa ookalyamupombo mboka inaya hala okwiilongela iimaliwa pauyuki.

Nedbank oyo ehangano lyoku pungulitha iimaliwa yetu mbyoka twalonga nuudhiginini . Olili miitopolwa ayihe yoshilongo, kakele komayakulo ngoka hali gandja ohali gandja woo omakunkililo moshigwana omolwa ookalyamupombo mboka pauyuuki.

Oshimaliwa shefo osho oshinima shoka shaningwa moshikoti mbaapila nenge mekota lyomuti noshili molupe lwo lee. Osha simana molwashono ohashi longithwa oku futa oondjambi dhaaniilonga, oku landa iipumbiwa yesiku kehe, oku futa omanongelo no kulanda iimuna.

O Net Bank olyo ehangano lyoku pungulila iimaliwa yetu mbyoka twa longa nuudhigini. Olili miitopolwa ayihe yoshilongo. Kakele komayakulo ngoka hali gandja . Ohali gandja woo omakunkililo moshigwana omolwa ookalyampombo mboka inaaya hala oku ilongela iimaliwa pauyuuki.

Ehala lyomalandithilo olyo etungo nenge ehalandjandja mpoka aanangeshefa haya kala ya leka nenge ya tula koolaka iilandithomwa yawo. olya simana molwashono aantu omo hayeya kehe esiku opo ya lande uushike pendjewo wawo niipumbiwa yilwe.

Oshimaliwa shefo osha ningwa moombapila nenge mekota lyomiti nohashi longithwa okukandula po oompumbwe dhopetame ko, okufuta oondjambi dhaaniilonga niipumbiwa yilwe ya gwedhwa po mwa kwatelwa okulanda iiyenditho.

ONedbank oyo ompungulilo yo moNamibia noyi na iitayi oyindji oshilongo ashihe. Oya simana molwashono ohayi pungulithwa iimaliwa nohayi gandja omayakulo gokunana oshimaliwa, nohayi vulu wo okugandja omikuli koohandimwe nokomahangano omanene nomashona.

Bank Windhoek oyo ombaanga yomoNamibia ndjono yi na iitayi oyindji mbyoka yi ihanena oshilongo ashihe. Oya simana molwaashono ohayi gandja omayakulo gokupungula iimaliwa, nokunana iimaliwa nokugandja omayambidhidho goshimaliwa koohandimwe, nokugandja omikulo komahangano omanene nomashona.

Bank Windhoek oyo ompungulilo moka hatu pungula iimaliwa yetu. Omuna iitayi oyindji moNamibia alihe noya simana molwaashono ohayi gandja omayakulo gokupungulitha oshimaliwa nohayi vulu okugandja omayakulo gomikuli koohandimwe nokomahangano omanene nomashona.

Ehala lyomalandithilo olyo ehala mono hamu kala iipumbiwa oyindji tayi landithwa. Olya simana shaashi oohandimwe ohayeya okulanda oompumbwe dhawo dhakehe esiku.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo ompungulilo moka hatu pungungula iimaliwa yetu, oyina iitayi oyindji moNamibia alihe nokondje yoshilongo ohayi adhika kako wo. Oyasimana molwashoka ohayi gandja omayakulo go kupungulitha oshimaliwa, omayakulo go ku nana oshimaliwa na ohayi vulu okugandja omikuli kohandimwe ,komahangano omanene nomashona.

Bank Windhoek, Bank Windhoek oyo ombanga yomo Namibia ndjoka yina iitayi oyindji moNamibia, oya simana molwaashoka ohayi pungulitha iimaliwa nohayi gandja omikuli koohandimwe nokomahangano omanenenene moshilongo.

Ombaanga yotango yopashigwana Oyo ombaanga yi li moNamibia na oyi na iitayi kiilongo yilwe. MoNamibia oyi na mo iitayi oyindji. Oya simana shaashi ohayi pungulithwa iimaliwa koohandimwe noko mahangano. Ohayi gandja woo omayakulo gomikuli koohandimwe nokomahangano omanene gomoshilongo.

Oshimaliwa shefo osha ningwa moshikotimbaapila nenge mekota lyomuti ,oha shi longithwa oku kandulapo oompumbwe dho petameko, oku futa aaniilonga nenge, oku futa oosikola dhuunona niipumbiwa dhilwe dha gwedhwapo.

O Nedbank oyo ombaanga yo mo Namibia ndjoka yi na iitayi oyindji mo Namibia. Oya simana molwaashoka ohayi gandja omayakulo gokupungulitha iimaliwa koohandimwe nokomahangano. Nohayi gandja omikuli koohandimwe nokomahangano omanene nomashona.

Ombanga yotango yopashigwana oyo ompungulilo moka hatu pungula iimaliwa yetu oyina iitayi oyindji moNamibia nokondje yoshilongo. Oyasimana molwaashono ohayi gandja omayakulo gokupungulitha oshimaliwa no ohayi vulu okugandja woo omayakulo gomikuli koohandimwe nokomahangano.

Ehala lyomalandithilo olyo ehala moka hamu kala iipumbiwa oyindji tayi landithwa. Ehala ndika olya simana oshoka aantu pawuhandimwe omo haye ya okulanda oompumbwe dhawo dha kehe esiku, na kehe tuu shoka ya pumbwa.

Ehala lyoku kuutumba li li molupe lwoshinyanga shopashinanena, lyo olina wo iipundi yalyo yopashinanena nokataafula, olya simana molwaashono aantu ohaye ya pamwe taya lombwelathana omahokololo noku nyanyukilwa pamwe naakwanezimo nookuume kawo.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo ompungulilo moka hatu pungula iimaliwa yetu, oyina iitayi oyindji moNamibia oshowo kondje yoshilongo, oya simana molwaashono ohayi gandja omayakulo gokupungulitha oshimaliwa nohayi vulu okugandja omayakulo gomukuli koohandimwe nokomahangano.

Oshipundi osho oshinima shoka sha ningwa moshiti, nenge yilwe. Osha simana molwaashoka ohashi kuuntumbwa megumbo nenge pomahala galwe, mwa kwatelwa omahala gomainyanyudho nenge gomanongelo.

Bank Windhoek ombanga yomoNamibia, yina iitayi moshilongo ashihe, ohayi gandja omayakulo gokupungula iimaliwa nosho woo okunana iimaliwa noku gandje omikuli kohandimwe nokomahangano omanene, nokugandja woo omayambidhidho kwaamboka taanyegwa.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo ombaanga yomoNamibia niilongo yilwe wo yina iitayi oyindji moNamibia. Oya simana molwaashono ohayi gandja omayakulo gokupungulitha iimaliwa koohandimwe nokomahangano nohayi gandja wo omikuli koohandimwe nokomahangano omanene nomashona.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo ompungulilo moka hatupungula iimaliwa yetu oyina iitayi oyindji moNamibia alihe nokondje yoshilongo wo. Oyasimana molwashono ohayi gandja omayakulo goku pungulitha oshimaliwa nohayi vulu oku gandja omayakulo gomikuli koohandimwe nokomahangano.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo ompungulilo moka hatu pungula iisimpo yetu. Oyi na iitayi oyindji moNamibia alihe nokondje yoshilongo ohayi adhika ko. Oya simana molwaashono ohayi gandja omayakulo gokupungulitha iisimpo yetu nohayi vulu okugandja omayakulo gomikuli koohandimwe nokomahangano.

Oombaanga yotango yopashigwana oyo ompungulilo mpoka hatu pungula iimaliwa yetu oyina iitayi oyindji moNamibia alihe nokondje yoshilongo. Oyasimana molwaashono ohayi gandja omayakulo gokupungulitha isimpo no ohayi vulu okugandja omayakulo gomikuli koohandimwe nokomahangano.

Ehala lyomalandithilo olyo ehala mono hamu kala iipumbiwa oyindji tayi landithwa. Olya simana oshoka oohandimwe omo ha yeya okulanda oompumbwe dhawo dha kehe esiku nomahangano ohaga vulu okuya galande mo.

OBank Windhoek oyo ombaanga yomoNamibia ndjoka yi na iitayi oyindji moNamibia. Oya simana molwashoka ohayi pungula iimaliwa nohayi gandja omikuli koohandimwe nokomahangano ogendji.

Ombaanga yoStandard oyo ombaanga yomoNamibia ndjoka yi na iitayi oyindji moshilongo. Oya simana molwashoka ohayi pungulitha nokugandja omikuli koohandimwe nokomahangano.

Oshipundi osho oshinima shoka sha ningwa po moshiti nenge miinima yilwe. Ohashi longithwa okukuutumbwa megumbo nge kaayenda. Osha simana molwaashoka uuna kaashipo aantu kayena mpoka taya kuutumba mongashingeyi.

Bank Windhoek oyo ombaanga yomoNamibia ndjoka yina iitayi oyindji moNamibia. Oya simana molwaashono ohayi pungulitha iimaliwa koohandimwe nokomahangano yo ohayi gandja omikuli koohandimwe nokomahangano.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo ompungililo Moka ha tu pungula iimaliwa yetu . Oyi na iitayi oyindji moNamibia alihe nokondje yoshilongo. Oyasimana molwaashoka ohayi gandja omayakulo ngaashi, okupungulitha oshimaliwa, oku nana oshimaliwa, no ha yi vulu woo okugandja omayakulo gomikuli koohandimwe no komahangano omanene nomashona.

Ehala lyomalandithilo olyo ehala mono hamu kala iipumbiwa yomegumbo nenge iipumbiwa yilwe tayi landithwa, olya simana shaashi oohandimwe omo hayeya okukonga kehe shoka yapumbwa esiku kehe.

Ehala lyomalandithilo olyo etungo nenge ehalandjandja mpoka aanangeshefa haya kala yaleka nenge yatula koolaka iilandithimwa yawo. Olya simana oshoka aantu opo hayeya yalande uushikependjewo wawo niipumbiwa yilwe.

ONed bank, oNed bank ombaanga yomoNamibia ndjoka yina iitayi moshilongo ashihe. Ohayi gandja omayakulo ngaashi okunana iimaliwa, oku ninga omathigathano noku gandja woo omikuli koohandimwe noko mahangano omanene.

Oshimaliwa shefo oshaningwa moshikoti mbapila nenge mekota lyomuti. Ohashi longithwa okufuta oompumbwe dho petameko nenge okufuta oosikola dhuunona, na kehe tuu shoka aantu haye shi pumbwa monkalamwenyo yawo ya kehe esiku.

Standard Bank olyo ehangano lyomoNamibia ndjoka lyili onga ompungulilo yiimaliwa yetu. Ehangano ndika olyi na iitayi yiihahanena noshilongo ashike olya simana molwashoka kakele kokupungula oshimaliwa ohayi gandja omakwatho ogendji ga gwedhwa po mwa kwatelwa okukwathela aanasikola mboka ye li kiiputudhilo yopombanda niipumbiwalongo.

Ombaanga yotango yopashigwana ndjoka hayi adhika moNamibia nokiilongo wo yilwe, oya tula po ethigathano lyokusindana omagano ge li gatatu moomwedhi ndatu moka mwa kwatelwa wo ongodhi yopeke nayilwe wo.

Oshimaliwa shefo osha ningwa moshikotimbaapila nenge mekota lyomuti. Oshi na olupe lwolee. Ohashi longithwa okulanda iipumbiwa yopetameko nokufuta aanilonga noshowo yilwe yagwedhwapo. Nokufuta woo nande oosikola dhuunona.

ONed bank oyo ompungulilo moka hatu pungula iimaliwa yetu oyina iitayi oyindji moNamibia alihe, oyasimana molwashono ohayi gandja omayakulo gokupungulitha oshimaliwa, nohayi vulu oku gandja omayakuli gomikuli koohandimwe, komahangano omanene nomashona

Ehala lyomalandithilo olyo ehala mono hamu kala iipumbiwa oyindji tayi landithwa nenge tayi halithwa. Olya simana shaashi oohandimwe omo haye ya okulanda oompumbwe dhawo dhakehe esiku, nakehe tuu shoka ya pumbwa monkalamwenyo yawo.

Oshimaliwa shefo osha ningwa moshinkotimbaapila nenge mekota lyomuti. Ohashi longithwa okukandula po oompumbwe dhopetameko, okufuta oondjambi dhaaniilonga niipumbiwa yilwe ya gwedhwa po, mwa kwatelwa okulanda iiyenditho.

Oshimaliwa shefo, oshimaliwa shefo osha ningwa moshikoti mbaapila nenge mekota lyomuti. Ohashi longithwa oku kandulapo oompumbwe dho petameko , noku futa aaniilonga niipumbiwa yilwe ya gwedhwapo.

Oshimaliwa shefo osha ningwa moshikoti mbaapila nenge mekota lyomuti. Ohashi longithwa okukandula po oompumbwe dhopetameko, okufuta aanilonga nenge osikola, niipumbiwa yilwe ya gwedhwapo.

FNB ombaanga yotango yopashigwana yina iitayi oyindji moNamibia nomiilongo yilwe woo, ohayi gandja omayakulo gokupungula nokunana oshimaliwa, ohayi gandja woo omikuli koohandimwe, koongeshefa nokomahangano omanene nomashona.

Bank Windhoek oyo ompungulilo hoka hatu pungula iimaliwa yetu. Oyi na iitayi oyindji moNamibia alihe. Oya simana molwashono ohayi gandja omayakulo gokupungulitha oshimaliwa nohayi vulu okugandja omayakulo gomikuli koohandimwe nokomahangano omanene nomashona.

Standard bank ombaanga yomoNamibia ndjoka yina iitayi oshilongo ashihe. Oya simana molwaashono ohaya gandja omayakulo ogendji mwakwatelwa okupungula iimaliwa yaakwashigwana noyomangano. Ohayi gandja wo omikuli koohandimwe nokomahangano omanene nomashona.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo ombaanga yomoNamibia, nomiilongo yimwe wo, ndjoka yina iitayi oyindji moNamibia. Oya simana molwaashoka ohayi pungulithwa iimaliwa, nohayi gandja omikuli koohandimwe, nokomahangano wo.

Ondunda yokugondja yopashinanena oya simana oshoka oyina iipundi yopashinanena mbyoka hayi kamutumbwa kaantu opo ya vule oku lobwelathana omahokololo noku nyanyukilwa pamwe naakwanezimo nokuume kawo.

NEDBANK o bank ndjoka yili moondoolopa odhindji moNamibia ohayi gandja omayakulo ogendji ngaashi okupungula iimaliwa nokugandja omayambidhidho goshimaliwa koohandimwe nokomahangano omanene nomashona mwakwatelwa woo oosikola niipangelo.

OBank Windhoek oyo ombaanga yomo Namibia ndjoka yina iitayi oyindji moNamibia. Oya simana molwaaasho ohayi pungulithwa iimaliwa koohandimwe noko mahangano nohayi gandja omikuli koohandimwe noko mahangano.

ONEDBANK oyo ompungulilo moka hatu pungula iimaliwa yetu. Oyina iitayi oyindji moNamibia alihe noya simana molwaashono ohayi gandja omayakulo goku pungulitha oshimaliwa nohayi vulu oku gandja omayakulo gomikuli koohandimwe nokomahangano omanene nomashona.

Oshimaliwa shefo, oshimaliwa shefo oshaningwa moshikoti mbapiila nenge nenge mekota lyomuti, ohashi longithwa okukandula po oombumbwe dhopetameko, okufuta aaniilonga nenge oosikola, nokulanda woo iipumbiwa yilwe ya gwedhwa po.

OBank Windhoek oyo ompungulilo moka hatu pungula iimaliwa yetu. Oyina iitayi oyindji MoNamibia alihe. Oyasimana molwaashono ohayi gandja omayakulo gokupungulitha oshimaliwa, nohayi vulu okugandja omayakulo gomukuli koohandimwe nokomahangano omanene nomashona.

Standard Bank oyo ompungulilo yiimaliwa moka hatu pungula iisimpo yetu. Oyina iitayi oyindji moNamibia alihe. Oya simana omolwashoka ohayi gandja omayakulo gokupungulitha oshimaliwa nohayi vulu okugandja omayakulo gomikuli koohandimwe nokomahangano.

Oshimaliwa oshaningwa moshikotimbaapila nenge mekota lyomuti . Ohashi longithwa okukandulapo oompumbwe dhopetameko , okufuta oondjambi dhaaniilonga niipumbiwa yilwe yagwedhwapo mokwatelwa okulanda iiyenditho.

Standard bank oyo ompungulilo hoka hatu pungula iimaliwa yetu. Oyina iitayi oyindji moNamibia alihe, oyasimana molwaashono ohayi gandja omayakulo gokupungulila oshimaliwa nohayi vulu oku gandja omayakulo gomikuli koohandimwe nokomahangano.

Oshimaliwa shefo osha ningwa moshikopi mbaapila nenge mekota lyomuti. Ohashi longithwa oku kandula po oompumbwe dhopetameko, okufuta aaniilonga, okufuta oosikola dhuunona, oku landa iipumbiwa yomegumbo nayilwe wo.

OBank Windhoek oyo ompungulilo moka hatu pungula iimaliwa yetu. Oyina iitayi oyindji MoNamibia alihe. Oyasimana molwaashono ohayi gandja omayakulo gokupungulitha oshimaliwa nohayi vulu okugandja omayakulo gomikuli koohandimwe nokomahangano. Ohayi vulu wo okugandja omikuli dhokwiilongitha kaanasikola.

Ehala lyomalandithilo olyo ehala mono hamu kala iipumbiwa yomegumbo nayilwe wo oyindji nakehe tuu shoka twa pumbwa mesiku kehe. Olya simana oshoka oohandimwe omo haye ya okulanda oompumbwe dhawo nayilwe wo kehe esiku.

Oshimaliwa shefo osha ningwa moshikoti mbapila nenge mekota lyomuti. Ohashi longithwa okukandulapo oompumbwe dhopetameko, okufuta aaniilonga nenge oosikola dhuunona niipumbiwa yimwe yagwedhwa po.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo ompungulilo moka hatu pungula iimaliwa yetu. Oyina iitayi oyindji mo Namibia nokondje ya Namibia. Oya simana molwaashono oha yi gandja omayakulo goku pungulitha oshimaliwa. Nohayi vulu okugandja omayakulo gomikuli koohandimwe noko mahangano.

Nedbank oyo ompungulilo moka hatu pungula iimaliwa yetu oyina iitayi oyindji mo Namibia alihe. Oyasimana molwaashono ohayi vulu oku pungulitha oshimaliwa nohayi vulu oku gandja omayakulo gomikuli koohandimwe noko mahangano.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo ompungulilo moka hatu pungula iimaliwa yetu, oyi na iitayi oyindji moNamibia alihe nokondje yoshilongo oko yili. Oya simana molwaashono ohayi gandja omayakulo gokupungulitha oshimaliwa nohayi vulu okugandja omayakulo gomikuli koohandimwe nokomahangano.

Oshimaliwa shefo, oshaningwa moshikotimbaapila nenge mekota lyomuti. Ohashi longithwa okulanda iipumbiwa yopetameko nokufuta aaniilonga noshowo yilwe ya gwedhwa po.

Bank Windhoek oyo ompungulilo yiimaliwa moka hatu pungula iisimpo yetu. Oyi na iitayi oyindji moNamibia alihe. Oya simana molwashoka ohayi gandja omayakulo gokupungula oshimaliwa nohayi vulu okugandja omayakulo gomikuli koohandimwe nokomahangano.

Ehala lyomawulikilo, ehala lyomawulikilo olyo ehala ndyoka aantu haya kala ya leka iinima yawo yoku landitha na yimwe ngaa tayi ulikwa opo ye yi tseyithe kaantu yamwe. Olya simana molwashoka aantu oha yeya oku landa iinima yawo, yo ohaya tseya wo iinima iipe.

Standard Bank oyo ompungulilo moka hatu pungula iimaliwa yetu, oyi na iitayi oyindji MoNamibia alihe. Oya simana molwaashono ohayi gandja omayakulo gokupungulitha oshimaliwa. Nohayi vulu okugandja omikuli koohandimwe nokomahangano omanene nomashona.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo ompungulilo mpoka hapu pungulwa iimaliwa. Oyi na iitayi oyindji moNamibia alyihe, osho wo kondje yoshilongo. Oya simana unene oshoka ohayi gandja omayakulo mokupungulitha iimaliwa, osho wo okugandja omayakulo gomikuli koohandimwe nokomahangano omanene nomashona.

Standard Bank oyo ompungulilo moka hatu pungula iimaliwa yetu. Oyina iitayi oyindji moNamibia alihe. Oya simana molwaashono ohayi gandja omayakulo goku pungulitha oshimaliwa, yo ohayi vulu wo oku gandja omayakulo gomikuli koohandimwe nokomahangano.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo ombaanga yomoNamibia niilongo yilwe wo. Oyina iitayi oyindji moNamibia. Oya simana molwaashono ohayi pungulitha iimaliwa koohandimwe nokomahangano, yo ohayi gandja wo omayakulo gomikuli koohandimwe nokomahangano omanene nomashona.

ONedbank oyo ompungulilo nenge ombaanga moka hatu pungula iimaliwa yetu. Oyi na iitayi oyindji moNamibia alihe. Oya simana molwaashono ohayi gandja omayakulo gokupungulitha oshimaliwa nohayi vulu okugandja omayakulo gomikuli koohandimwe nokomahangano.

Ombaanga yotango yopashigwana, oyo ompungulilo yiisimpo, moka hatu pungula iimaliwa yetu. Oyina iitayi oyindji moNamibia alihe, nokondje yoshilongo ohayi adhika ko. Oya simana molwaashono ohayi gandja omayakulo goku pungulitha oshimaliwa, nohayi vulu oku gandja omayakulo gomukuli koohandimwe noko mahangano.

Ehala lyoku kuutumba lili molupe lwoshinyanga shopashinanena Olya simana molwaashono aantu ohayeya pamwe e taya lombwelathana omahokololo nokunyanyukilwa pamwe naakwanezimo nookuume kawo.

OBank Windhoek oyo ompungulilo moka hatu pungula iimaliwa yetu. Oyi na iitayi oyindji moNamibia alihe. Oya simana molwaashoka ohayi gandja omayakulo gokupungulitha oshimaliwa nokunana nohayi vulu okugandja omayalulo gomikuli koohandimwe nokomahangano.

Bank Windhoek oyo ompungulilo moka hatu pungula iimaliwa yetu, oyina iitayi oyindji moNamibia alihe, na oyasimana molwashoka ohayi gandja omayakulo go kupungulitha oshimaliwa, yo ohayi vulu okugandja omayakulo gokugandja omikuli koohandimwe nokumahangano.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo ompungililo Moka ha tu pungula iisimpo yetu oyina iitayi oyindji mo Namibia ayihe nokondje yoshilongo ohayi adhikako. Oya simana molwaashoka ohayi gandja omayakulo gokupungultha oshimaliwa yo ohaya vulu okugandja omayakulo gomikuli koohandimwe nokomahangano.

Iimaliwa yefo, oya ningwa moshinkoti mbaapila nenge mekota lyomuti. Oyina olupe lwo L. Ohayi longithwa oku landa iipumbiwa yopetameko noku futa aaniilonga noshowo yilwe ya gwedhwa po.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo ompungulilo moka hatu pungula iimaliwa yetu. Oyina iitayi oyindji MoNamibia alihe. Oya simana molwaashono ohayi gandja omayakulo ngaashi okupungulitha iimaliwa yetu , okunana iimaliwa yetu

Ombaanga yotango yopashigwana oyo ombaanga ndjoka yi na iitayi oyindji moNamibia, ohayi adhika wo nopondje yoshilongo. Oya simana molwashono ohayi pungulithwa iimaliwa noha yi gandja omikuli koohandimwe nokomahangano omanene nomashona.

OBank Windhoek, oBank Windhoek oyo ombanga yomoNamibia. Ndjoka yina iitayi ooyindji moNamibia. Oya simana molwashono ohayi pungulitha iimaliwa. Yo ohayi gandja omiikuli koohandimwe nokomahangano omanene nomashona.

Ehala lyomalandithilo olyo ehala mono hali kala iipumbiwa oyindji tayi landithwa. Olya simana, oshoka oohandimwe omo haye ya okulanda oompumbwe dhawo dha kehe esiku nakehe tuu shoka ya pumbwa.

Oshipundi osho oshinima shoka sha ningwa moshiti nenge yilwe. Osha simana molwaashono ohashi kuutumbwa megumbo nenge pomahala galwe, mwa kwatelwa wo omahala go mayinyanyudho.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo ompungililo moka hatu pungula iimaliwa yetu. Oyina iitayi oyindji mo Namibia alihe Oyasimana molwaashoka ohayi gandja omayakulo goku pungulitha oshimaliwa nohayi vulu okugandja omayakulo gomikuli koohandimwe nokomahangano.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo ompungulilo moka hatu pungula iimaliwa, ohayi adhika moNamibia nokondje yoshilongo oya simana molwashono ohayi gandja omayakulo gokupungulitha oshimaliwa, noha yi vulu okugandja omayakulo gomikuli koohandimwe nokomahangano omanene nomashona.

OBank Windhoek. Bank Windhoek oyo ompungulilo moka hatu pungula iimaliwa yetu. Oyina iitayi oyindji moNamibia alihe. Oya simana molwaashono ohayi gandja omayakulo goku pungulitha oshimaliwa nohayi vulu oku gandja omayakulo gomikuli koohandimwe nokomahangano.

Oshimaliwa shoka osha ningwa moshikoti mbapila nenge mekota lyomuti, na oshili molupe lolee, osha simana molwashoka ohashi longithwa oku futa oondjambi dha niilonga, oku landa iipumbiwa yesiku kehe, oku futa omanongelo noku landa iimuna.

OBank Windhoek oyo ompungulilo moka hatu pungula iimaliwa yetu. Oyi na iitayi oyindji moNamibia alihe. Oya simana molwaashono ohayi gandja omayakulo gokupungulitha oshimaliwa nohayi vulu okugandja omayakulo gomikuli koohandimwe nokomahangano.

Ombanga yaVenduka oyo ompungulilo moka hatu pungula iimaliwa yetu oyina iitayi oyindji moNamibia ayihe Oyasimana molwaashono ohayi gandja omayakulo gokupungulitha oshimaliwa nohayi vulu okugandja omayakulo gomikuli koohandimwe nokomahangano omashona.

Ostandard bank, oStandard bank oyo ombaanga yomo Namibia ndjoka yina iitayi oshilongo ashihe. Oya simana molwashono ohayi gandja omayakulo goku pungulitha oshimaliwa koo handimwe noko mahangono yo ohayi gandja omikuli koo handimwe noko mahangono omanene no mashona.

Osikopa oyo oshipungulitho shomegumbo nenge pomahala galwe oya ningwa moshiti, ohayi longithwa okupungula iikutu, iiyaha nayilwe wo ya gwedhwa po.

Obank Windhoek oyo ompungulilo moka hatu pungula iimaliwa yetu. Oyina iitayi oyindji moNamibia alihe. Oya simana molwaashono ohayi gandja omayakulo gokupungulitha oshimaliwa. Nohayi vulu okugandja omayakulo gomikuli koohandimwe nokomahangano omanene nomashona.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo ompungulilo moka hatu pungula iimaliwa yetu. Oyina iitayi oyindji moNamibia nokondje yoshilongo. Oyasimana molwaashoka ohayi gandja omayakulo gokupungulitha oshimaliwa nohayi vulu okugandja omikuli koohandimwe nokomahangano omanene nomashona.

Nedbank oyo ompungulilo moka hatu pungula iimaliwa yetu, oyina iitayi oyindji moNamibia alihe. Oya simana molwaashoka ohayi gandja omayakulo goku pungulitha oshimaliwa, ohayi vulu woo oku gandja omayakulo gomikuli koohandimwe nokomahangano omanene nomashona.

Ehala lyomalandithilo, ehala lyomalandithilo olyo ehala mono hamu kala iipumbiwa oyindji tayi landithwa. Olya simana shaashi oohandimwe nomahangano omo haye ya oku landa oompumbwe dhawo.

Ehala lyomalandithilo olyo ehala mono hamu kala iipumbiwa oyindji tayi landithwa. Olya simana shashi oohandimwe omohayeya okulanda oompumbwe dhawo dhakehe esiku nakehe shoka yapumbwa moonkalamwenyo yawo.

Ombaanga Yoango Yopashigwana oyo ompungulilo moka hatu pungula iimaliwa yetu. Oyi na iitayi oyindji moNamibia alihe nokondje yoshilongo. Oya simana molwashoka ohayi gandja omayakulo gokupungulitha oshimaliwa, omayakulo gokunana oshimaliwa nohayi vulu okugandja omayakulo gomikulo koohandimwe nokomahangano.

Oshimaliwa shefo oshaningwa moshikotimbaapila nenge mekota lyomuti. Ohashi longithwa okukandulapo oompumbwe dhopetameko, okufuta aaniilonga , nenge okufuta oosikola dhuunona niipumbiwa yilwe yagwedhwapo .

Ombaanga yotango yopashigwana, oyo ompungulilo moka hatu pungula iimaliwa yetu, oyina iitayi oyindji moNamibia. Ohayi adhikwa wo nokondje yoshiilongo, oyasimana molwashono ohayi gandja omayakulo gokupungulitha oshimaliwa na ohayi vulu okugandja omayakulo gomikuli koohandimwe nokomahangano.

Ondunda yokugondja yopashinanena oyo ondunda ndjono yina iipundi ano omatyofa. Oyasimana molwaashono aantu ohaye ya pamwe etaya lombwelathana omahokololo nokunyanyukilwa pamwe naakwanezimo nookuume kawo omanga yakuutumba komatyofa hono.

OStandard Bank oyo ombanga yomoNamibia ndjoka yina iitayi oyindji moNamibia. Oya simana molwashono ohayi longithwa oku pungulithwa iimaliwa koohandimwe nokomahangano. Nohayi gandja wo omikuli koohandimwe nokomahangano.

Standard bank oyo ompungulilo moka hatu pungula iimaliwa yetu oyina iitayi oyindji mo Namibia alihe oya simana molwaashono ohayi gandja omayakulo gwoku pungulitha oshimaliwa no hayi vulu wo oku gandja omayakulo gwomikuli koohandimwe nokomahanganoo.